Ekiyonyi kyemereire aha mpimbi y'ekiti, empimbi y'ekiti ebyamire omu maizi hariho omwirima mwingi kandi akeererezi kakye nikateera aha mutwe gw'amaizi.

Akaato k'erangi ya bururu kari aha nkungu aha mwaro hariho abantu baingi, nibakurura akatimba nk'erangi ya bururu omu maizi, seeri y'enyanja hariyo orushozi ruraingwa

Omushaija ajwaire empare erikwera n'esaati y'emikono miraingwa. Ajwaire akakwanzi aha mukono gwa buryo kandi aha gwa bumosho ajwaireho eshaaha. Akwaitse esimu omu ngaro arimu naareeba aha simu nayimataho.

Pikipiki eyemereire kandi aha rubaju rwayo hashutamireho obwana bushatu, akaana akamwe kajwire busha kandi akandi kasibire eishokye, akaishiki kakwitse ekitabo kihango omu ngaro

Abantu babiri bemereire omwe akwaitse aha koma naaza kukyebera mutaahi we, n'ondiijo ajwaire enshaho omu mukono ogu barimu nibakukyebera. Bombi bajwaire obukookoro aha nyindo n'aha munwa, bombi bajwaire engofiira zitari kushushana. Omwe ajwaire erikutukura kandi ondiijo ajwaire erikwiragura.

Omushaija ajwaire akagofiira aha mutwe, ari omu musiri. Akwaitse ekiibo kihango omu ngaro. Engaro endiijo naagikoresa kukora omu kiibo. Naarekyera orwezo omu musiri.

Omusiri gw'ebicoori bikiri bito, bibyirwe omu nyiriri kandi bihingirire gye tibirimu mwata. Omu rubaju harimu ebinyaatsi bingi byomire kandi hariho n'ebya kinyaantsi bikye.

Amaizi g'ebyagaana gari omu mufuregye. Omufuregye niguraba ahagati y'amaju gombekyeise amatafaari. Aha rubaju rw'amaju hariho n'omuti hariho n'omutumba. Hariho na kasasiro y'ebiveera.

Abashaija nibahingisa ente ezirikuhinga ez'endaho. Ente ziine erangi zitarikushushana. omushaija omwe nabinga ente Kandi ondiijo naayenda akwitse ekyoma ekizirikukurura. Ahi zirikuhinga, harimu ebikonko by'ebicoori.

Ebimera biine amababi g'erangi ya kinyaatsi ekwatsire biine otumuri turikureebeka gye oturi kumurinkana omurangi eya kakobe omu kamuri harimu enjoki nenyunyuta omw'eyangye

Enyanja mpango munonga aha nyanja hariho akaato, enyanja ecuraire kandi ahaiguru hariyo obucu bukye oburikwera.

Ekimuri kirungi kirikwegyengyeta kirikwangashana kiine erangi nungi erangi ya kakobe, ekimuri kiriyo nikizaho enjoki y'erangi ya kinekye, ekimuri eki kiine amakoora g'erangi ya kinyaatsi

Enjoki eri aha mutwe gw'ekimuri kihango, kandi ekimuri eki kiinemu erangi ey kinekye hamwe n'eya kakobe. N'enjoki neshushana n'ekimuri. Ekimuri kiine amababi g'erangi ya bururu kandi kiri omu mwirima.

Omudaara gw'ebyokurya ebibisi hariho ebyokurya by'emiringo mingi, enyanya, obutunguru obutunda, emicungwa endimu, ebyozi, byona biri omu duuka egi

Karakita eine oruzegyere erimu neetereza eitaka, eryareetwa motooka ekarishukaho omu nguuto motoka y'erangi, motoka y'erangi ya kinyaatsi erimu neeshukaho erindi eitaka, karakita egi eri omu rangi ya kineekye, omu rubaju rw'enguuto egi harimu ebinyaatsi bingi by'erangi ya kinyaatsi

Empundu eri aha rubaju rw'omuti ahagati y'ekishaka eshutami omukono ogumwe egutaire aha maju kandi ogundu egutaire omu kanwa, haine eki erimu nerya. Empundu ahu eri hariho omwirima nihaterwaho ekyererezi kikye.

Abantu baingi ab'emyaka yaakura bateeraneire hamwe bashutamire aha butebe bwehereire. Hariho akaanya kuruga aha ntebe kuza aha ndiijo. Omukazi arimu nagaanira n'omukaikuru omwe, boona bajwaire obukokoro aha maisho baine ebintu ebi babaheereza omu budeeya bw'erangi ya bururu.

Omukazi arimu natambura omu tauni ayekoreire ebaafu erimu amasiwani, ebikopo n'obutambaara. Ayekomire ekitambara arimu naaraba omu maisho g'eduuka omu maisho g'eduuka aha rwigi hapangireyo amabokisi.

Ekisiika kyombekire omu maizi kandi amaizi aga nag'enyanja aha nkuugu orubaju orundi hariho akaju hariho n'abantu baingi abarimu nibatambura omu muhanda ogurikwija aha kaju aka.

Oruguuto orurikubaasa kurabwamu motoka rw'eitaka omu rubaju harimu emiti mingi hariho n'otundi ruguuto orurikurugaho aha rubaju rw'oruguuto hariho enkungu.

Akaana kato kaboneire, kajwaire enkofiira y'erangi ya bururu. Enyima yako hariyo omuntu ajwaire esaati y'erangi erikutukura, ajwaire n'eshaaha aha mukono. Omwana akwaitse akagoye, kariho ekyenyanja kirikurengyeera.